Umusifuzi ariko agenda araba umupira aho umukinyi w'umupira w'amaboko nawe ari ko yirukanga asanga nyamupira abarorerezi bariko bararaba.

Ubwiherero bw'abagabo, bupanze ku buryo abanyeshure, bashobora guhagarara begeranye, ariko ata n'umwe abona uwundi.

Abana bakiri bato bambaye impuzu zo kwinonora imitsi; abo bana biboneka yuko bariko bitegurira gukina umupira w'amaboko maremare.

Abakinyi b'umupira w’amaboko, bariko baraba umupira winjiye, bigaragara yuko bari biteguriye gusimba mu gihe utoba winjiye kugira ngo nabo bawufate.

Ubwiherero bufise inkingi za kijambere zera zifise akantu iruhande bakoresha mu guhanagura ahava amazi eka n'a kandi kera igipapuro bihanaguza.

Ubwiherero bwa kija mbere, ariko bucapfuye bufise aho wicara mu gihe we kwituma n'indobo oy'ibara ry'urwatsi rubisi iri mbere ijeejwo gufasha abantu kwihanagura.

Umuryango w'icuma, usize ibara ryera, ufise ibiyo bimenaguritse; ukaba unakikujwe n'impome zubatswe n'amatafari ahiye.

Abana babiri b'abigeme bariko bakina umupira w'amaboko, bariko bagwanira nya mupira, mu gihe bagenzi babo bariko babiruka inyuma, kugira ngo baze ku umwe wese afashe uwo babana.

Agapapuro bakoresha mu kwihanagura iyo uhejeje kwituma, kamanitse hejuru y'ubwiherero, ku ruhome rugabura ubwiherero bubiri.

Inzu y'ishure niniya cane, ifise inzu bifatanye inyuma yayo, iyo nzu nayo ikaba ari ubwiherero, ubwo bwiherero buriko akantu gacafyeko kerekana yuko ari ubwiherero bw'abagabo.

Abakinyi b'umupira w'amaboko bambaye imyambaro y'urwatsi rubisi, batonze ku murango aho bariko baramukanya n'abateguye iyo mikino.

Abantu bariko brakina umupira w'amaboko, bariko bagwanira umupira, bisa nk'aho bari mu matsinda atandukanye, umwe akaba yambaye icatsi, uwundi akaba yambaye ubururu.

Ubwiherero bwa kijambere ariko bucafuye cane biboneka yuko burimwe umwanda bufise impome zisize amabara y'umuhondo hasi hakaba hari amatafari ya kijambere.

Abanyeshure umunani barahagaze bakurikirana. Babiri muri bo bakaba bafise mu ntoki umupira w'amaboko.

Ivyandiko vyerekana aho ubwiherero, iburyo ubwagore ibubamfu ubwabagabo, bikaba vyanditse mwibara ryirabura kuruhome rwera.

Ubwiherero bw'abagabo butandatu hagati yaburi kamwe n'akandi hagabuwe n'agahome gakozwe mw'isima kagufi.

Abantu bariko bakina umupira w'amaboko babiri basa nkaho baje gusatira izamu ryumwe bose bambaye imipira itukura aho harimwo n'uwundi umwe yambaye uwirabura uwuserukiro uwundi mugwi akaba yambaye umupira w'ubururu.

Ubwiherero bwa kijambere bufise akantu wicarako kera hakaba hari indobo y'ugwatsi rubisi imbere akaba ari iyijamwo amazi basuka muri ako kantu wicaramwo mu gihe uhejeje.

Ubwiherero bwa kijambere buriko amatafari y'ikizungu yera, harimwo n'ibicapo vy'ubururu. Hejuru yayo hakaba hari ibara risa ry'umuhondo.

Abantu bariko barakina umupira w'amaboko bakaba bagabuye hagati n'umusegetera muremure umwe muribo akaba ariko arawutera

Abana bambaye utuntu tubatandukanya tumwe twumuhondo, utundi twurwatsi rubisi hakaba hari n'utundi tugomba gutukura basa nkabagiye kwinonora imitsi.

Ubwiherero bwa kijambere ariko bushaje, busize amabara y'umuhondo ahandi naho hari amatafari abumbwe mu buryo bwa kijambere, bufise idirisha ry'ivyuma.

Ingazi ya kija mbere yobatswe n'isima ikaba yerekeza hari ubwiherero bw'abagabo ubwo bwiherero bukababwanditseko yuko ari ubwo abagabo n'igishushanyo.

Abantu bariko bakina umupira w'amaboko bagabuwe hagati n'umusegetera wabigenewe. Bakaba badugije amaboko bisa nk'aho barindiriye gukubita uwomupira uri hejuru.

Abana bariko barakina umupira wamaboko bakaba bariko bawukinira ku kibuga gisize ibara ry'icatsi hasi.

Umuganga ajejwe gupima amaraso, yambaye utuntu dukingira iminwe mu gihe yoba acafuye; akaba afise mu ntoke, igipapuro canditseko inyishu.

Inzu ikorerwamwo ubushakashatsi, ifise amameza akoreshejwe isima, afukishijwe amatafari ya kijambere; hakaba hari n'intebe hagati y'ayo mameza akozwe n'imbaho.

Ivyuma bikoresha umunyagankuba, mu gukata ibindi vyuma canke imbaho, vyose biteretse ku mameza atonze ku murongo.

Intebe zikozwe mu biti, zigufi, zegeranije hagati y'ahantu bakorera imiti canke ubushakashatsi; aho hantu hakaba hari n'utugomero tw'amazi.

Umwigisha n'umunyeshure bahagararanye aho munyeshure ariko asukiranya ibintu bibiri mu kwiga ivyerekeye ubushakashatsi.

Intebe zikozwe mu mbaho zigufi ziri hagati y'amameza akoreshejwe isima ariko akaba afukishije amatafari ya kija mbere.

Imiringoti ibiri, umwe utwara amazi, uwundi utwara intsinga z'umuyagankuba, zose ziri ku mahuriro y'impome zibiri uruhome rumwe rukaba gwubakishije amatafari.

Akameza ka kijambere, kubakishije amatafari ya kijambere, gafise akagomero k'amazi, kandi n'ibikoresho bakoresha mu bushakashatsi.

Imashine ikozwe mu buhinga buhanitse abipfundikanijwe n'utuntu tutagomba kuba buriyiko, ariko kakaba gashobora gukora nk'imashine ya kija mbere.

Umugore yitwikiriye n'igitambara gitukura yambaye i koti yera akaba afashe mu ntoki igipapuro agifatishije n'ibintu bikingira vyera.

Udusandugu dutandukanye dufise amabara atandukanye, dupanze mu kabati kamwe, umuntu akaba atazi neza ikirimwo indani.

Abigisha babiri bariko bigisha abanyeshure batandukanye icigwa kijanye n'ivy'umuyagankuba.

Abana batandukanye harimwo n'umugabo umwe asa nk'aho yoba ari umwigisha bose bambaye udufukamunwa bakaba bariko baravanga ibintu bisa nk'aho bikora imiti.

Umuntu yambaye umwambaro muremure wera, ari iruhande y'ahanyegeje canke ahinyegeje, udutebe tugufi dukozwe mu biti.

Utugomero tw'amazi twubakiye hejuru dufise ahantu hagati abantu bicara hakaba harimwo n'intebe ngufi z'ibiti.

Inzu ifise imiringoti itandukanye, aho umuringoti umwe ari mutonya cane ujana amazi ; uwundi wera mutonya nyene ujana umuyagankuba. Hakaba hariho n'uwundi munini nawone ujana amazi y'imvura.

Abantu babiri bambaye imyambaro yera isa nk'iyo abaganga bambara bakaba bafise ibintu biri mu macupa yijimye bisa nk'ivyo bakoresha mu bigo dera buzima.

Inzu irimwo ivyuma vyinshi bimwe muri ivyo vyuma bikaba bikoreshwa mu gukata canke kugondamika ibindi vyuma.

Utubati tubiri tw'ibitabo dupanzemwo ibitabo vyinshi bimwe birahagaze ibindi biraryamye bigerekeranye two tubati tubiri tukaba twegamiye impome zikozwe n'amatafari ahiye.

Inzu yubatse kijambere, ifise impene iriko irisha mu biti n'ubwatsi butotahaye, vyose hamwe bikaba bibereye igomwe kuraba, aho n'iyo nzu ifise amabara meza.

Ikirere ciza cane kibereye ijisho gifise ibicu vyera n'ibindi by'ubururu vyose bikaba biri hejuru y'ishure.

Ishure ritonya cane rikoreshejwe imbaho kugirango ribone aho abanyeshure bicara, rifise ikibaho cirabura gicafyeko intebe n'ibindi bikoresho vyo mu nzu.

Ikibuga kinini cane kigabuyemwo kubiri aho ha ruguru hari umupira w'amaboko ufise aho b'injiriza habiri hepfo hakaba Hari umupira w'amaboko ufise urusenga hagati.

ishure risakajwe amategura rifise ibara rigomba gusa umuhondo rikaba ryubakishijwe amatafara ahiye rikaba ririno mu misozi

Ubwinjiriro bw'abanyamaguru. Buriko bugiramwo umuntu yinjiye ahantu hari abantu bambaye imipira y'umuhondo n'amapantaro yirabura.

Inzu yubatse n'imbaho, ifise ahasakaye hatonya ifise ikintu abanyeshure bakoresha, mu kwisunika bamanuka bava hejuru.

Abana benshi bariko bakina ikibariko bambaye impuzu z'ishure zisa n'umuhondo, hakaba hari n'abandi bakuze bambaye izubururu n'izera.

Igipapuro gicafyeko uko indimi z'indagi zishushanywa ukoresheje ikiganza, kimaditse ku ruhome rw'amatafari.

Uruhome rwubatse n'amatafari ruriko impapuro zibiri, rumwe muri izo mpapuro ruriko amavuga ari mu kifaransa, ayo mavuga akaba ari muri kahise kimpitakivi ayandi ari muri kazoza.

Isengero rinini cane, rifise amabati atukura, ryubakishije amabuye manini manini n'amatafari, rifise ibiyo vyijimye.

Abanyeshure benshi, bariko baridagadura bariko bakina mu migwi itandukanye ,mu mwanya w'akaruhuko hagati y'ivyigwa vyo mu munsi.

Ikibuga c'umupira w'amaboko, gifise aho batsindira habiri, hubakishijwe ivyuma n'imbaho, harabana.

Urugomero rwubatswe, kugira ngo abantu baze barakarabiraho, rusa nk'aho rwapfuye kubera ko ata mazi ariko aragwa, kandi n'aho agomba kugwa humye.

Ishure biboneka yuko ryubatse mu buryo bwa kijambere, ryubatse rikoreshejwe amatafari ahiye, rikaba rifise amadirisha n'imiryango bifise ibara ry'ugwatsi rubisi.

Ikibaho co mwishure cirabura, kiriko impapuro zimanitse zerekana ukuntu bacagagura, ibabi, ibaba n' ububi.

Intebe zikozwe mu vyuma, zifise imbaho zigeretse kuri ivyo vyuma kugirango abana baterekeho amakaye mu gihe bariko barandika ivyigwa bariko bariga.

Ibarabara ry'ikirundi, ririmwo ivumbi, rifise umuserege iruhande yaryo wubatswe kijambere kubera ko ukoreshejwe isima n'amabuye.

Igipapuro kimatanye n'uruhome rw'umuhondo, gicafyeko amasaha atandukanye, aho ayo masaha aciye yandikwa mu majambo ku ruhande mu kirimi c'icongereza.

Ishure risakaje amabati rifise inkingi imiryango n'amadirisha asize ibara ry'ubururu rikaba ryubakishijwe amatafara ahiye.

Ikibuga gitonya gifise n'aho binjiriza hatoyi, biboneka yuko kiri kw'ishure ry'amashure mato mato, kubera ari iruhande y'idarapo ry'u Burundi.

Uduti tubaje neza ku buryo tugira impande zingana zose twanditse ko ibiharuro kimwe bitatu kane gatanu gatandatu n'icenda.

Abigisha babiri bicaye inyuma y'abanyeshuri, bose bariko baraba ku mpome zibakikuje ahari utuntu dushushanije, abo bigisha n'abagore.

Umunyeshure yirabura, yambaye ishati yera, yicaye ku ntebe araba inyuma, bitandukanye n'aho intebe iriko iraraba; mugabo akaba ahindukiye araba idirisha.

Igipapuro kimaditse ku ruhome, cerekana ubwoko butatu bw'isi, aho buri ruhande yuko bayita iyo si, hacafyeko n'uko isa.

Amashure ya kera yari atonze ku murongo, afise amabati ashaje n'amabara yera yamaze guhunguruka, ayo mashure afise imyanya ireka ngo umuyaga winjire mw'ishure.

Ibiti bine vyiza, birebire, bifise amashami asanzaye, bifise imizi miremire cane, kandi birondera amazi kure kubera ko aho biri ntayahari.

Umwana umwe yambaye ijipo yurwatsi rubisi yikorera agasandugu mu mugongo aho abandi bana bose bambaye ubururu hejuru n'umuhondo hasi.

Igipapuro canditseko amazina y'abanyeshure biga mu mwaka wa gatatu a, kiri ku muryango w'icuma utukura.

Amashure yubatse kija mbere, afise amabati n'amatafari n'isima .Afise uruzetiro rwa ruguru, rutewe n'ibiti bikikuje ishure.

Inzu zitatu zitandukanye, zubatse bitandukanye, aho imwe igeretse rimwe izindi zibiri ari ntonya; izo nzu zose zihujwe n'akayira k'abanyamaguru gasakaje amabati.

Ama meza atatu ariko intebe zitatu zitatu hirya nino hariko ibitambara bituma amazi atagera ku meza ivyo bitambara bifise amabara y'ubururu umuhondo n'iritukura.

Ibarabara ririmwo ivumbi ryinshi riduga rifise inzu yuguruy'umuryango ibubamfu bwayo n'imiduga ihagaze ku nzu zir'iburyo bwayo.

Ishure rifise umuryango wera w'icuma wuguruye, aho uwundi urimwo ibipapuro vyinshi, rifise impapuro nyinshi zisanzaye indani.

kibaho co mw'ishure cirabura canditse ko gihimiriza abanyeshuri kuvuga ururimi rw'igifaransa hamwe n'itariki yo ku wa gatanu itariki zitatu zukwa kane ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na gatandatu.

Umunyeshure arikatambukira iruhande y'amashure yambaye impuzu z'ubururu nizera munsi y'igorofa igeretse inshuro zitatu.

Ibitabo namakaye bipanze muburyo bubi kuberako bigerekeranye bitagororotse kandi bitabereye izisho biri kukabati

Abana batatu, babiri muri bo bambaye ubururu, uwundi yambaye impuzu zigomba gusa n'umuhondo; bariko baja kw’ishure, aho umwe muri bo ari we afise isandugu iremereye.

Ikibaho cirabura co mw'ishure, candikishijweho ingwa z'amabara yera n'ayatukura, ivyanditseho bikaba ari ibikoreshwa mu guharura uburebure.

Ikibuga abana bakoresha mu kwidagadura mu mwanya w'akaruhuko bari kw'ishure rizitijwe urugo rw'ivyuma bisize ubururu.

Ababikira babiri, bariko begera inzu ifise imiryango y'ubururu, isize ibara rigomba kwera, bisa nk'aho bashaka kwinjiramwo; iyo nzu ikaba isakaj amabati.

Amameza atonze, n'ububati vyose bitonze, bigerekeranijweko amakaye n'ibitabo vy'ubururu, n'ibindi bitukura.

umuryango w'icuma usize ibara ry'ubururu ufunze n'igufuri aho hejuru yaho handitse ko ari umwaka w'ishure wa kabiri a

Imibindi itatu y'ivyuma minini ya cane ijamwo amaritiro amajana atatu bakoresha mu gutekera abanyeshure biga baba kw'ishure iyo mibindi ikaba ishuha kandi itekera benshi.

Udukoresho dufise amabara yera n'ayirabura, duteretse ku meza, utwo dukoresho tukaba dukoreshwa mu muyagankuba.

Igipapuro gicafye ko ibintu ivyo bintu hakaba ariko n'amazina yavyo munsi ari mu rurimi rw'icongereza.

Uruhome rw'amatafari ahiye ruriko impapuro zibiri, rumwe mur'izo mpapuro ruriko amavuga y'ikirimi c'igifaransa, amwe mu mavuga akaba ari muri kahise k'impitakivi ayandi ari muri kazoza.

abanyeshure bambaye impuzu z'ubururu bariko baragendagenda mukibuga imbere y'amashure bigamwu bikaba bisigura yuko barimu karuhuku

Inzu ifise umuryango w'ubururu, ikaba ifise impome zisize amabara y'umuhondo, ariko hasi no hejuru ikaba ifise amabara yirabura.

Imodoka zibiri zihagaze munsi y'ibiti biri hafi na hafi ivyo biti n'ibirebire kandi birasanzaye bikaca bitanga gatutu keza n'akayaga kuri izo modoka.

Ishure ry'abantu batishoboye rimeze nabi cane, kubera ko ryegeranye ifise intebe zidafashe imiryango nta yiriko eka nta n'amadirisha yuguruye.

Uruhome rugizwe n’amatafari ahiye rukaba ruriko igipapuro gicafyeko ibimenyetso bakoresha mukuganira mu ndimi zindagi.

Inzu iteye igomwe kuraba ifise imiryango isize ibaragicondo hamwe n'impome z'umuhondo ikabirabana nahantu hatotahaye hari utwasi dutotahaye n'ibiti.

ikibanza abanyeshure baja gusomeramwo ibitabo ico kibanza kirimwo utumeza n'intebe zegeranye aho umunyeshure atora mukabati igitabo yifuza akacagisomera ho nyene

Uruhome rufisemwo ibitoboro bitandukanye kimwe mubitoboro kikaba gifise umuringoti winjiramwo ukozwe mucuma udugana umwotsi hejuru.

Mu mahuriro y'impome zibiri z'inzu harimwo inkingi yera. Iyo nkingi ikaba ifise ku ruhande rumwe igipapuro canditseko n'ibintu vyirabura, ahandi hakaba hari urubaho rwirabura ruriko ivyandiko vyera.

Inzu y'igorofa igeretse gatatu ikaba ifise imiryango n'amadirisha isize ibara ry'ubururu ifise inkingi zikikamye nizigororotse zera

Agatabo gapfya imapuro zera ata co kanditsekokarikoko umeza iriko igikombe kiremwa amakaramu akandi kabati gato karimwo ibitabo eka n'imashine ikoresha ubuhingango nguruka na bumenyi.

Urubaho rwirabura rwanditse ko nibearagera indome zose ziri mu ndimi nyinshi hakaba handitse n'amatangazi abiri musi.

Abanyeshuri babiri bifatikije ku vyuma hirya nino bikaba bifashe imigozi iriko agatebe kicaweko n'uwundi mwana ariko arisunika.

Igiti kinini cane gifise amashami asanzaye kiriko gitanga agatutu ahasa nkaho hari ubugaragwa kubera izuba ryinshi no kubura amazi.

Ivyuma bifash'abana bakiri bato kunezegwa ,mu gihe bari mu karuhuko ko hagati y'ivyigwa, ivyo vyuma bikaba biri hafi y'ibiti birebire.

Igishushanyo cerekana amasaha, iminsi n'ivyigwa biga kikaba kiri aho impome zibiri zihurira iruhande yakabati n'inkingi yuruhome.

Ishure ryanditseho hejuru igisagara co mu Buhinde, nta madirisha, nta n'umuryango rigira. Ahubwo bisa nk'aho imvura iguye, abanyeshure bamwe bamwe bonyagirwa.

Abanyeshure babiri bariko batambuka berekeza iburyo, bari hanze y'ishure, abandi bose bikaba bisa nkaho bakir'indani mw'ishure.

Abantu benshi harimwo abato n'abakuru bahagaze hagati y'ahari ikoraniro ry'imiduga, bose bakaba bambaye nk'abantu bagira baje mw'ikarashishi.

Intebe y'ikibaho, ifise umwenge ujejwe gushiramwo amakaramu canke umuganda w'ingwa uhari.

Abantu benshi bahagaze imbere y'imiryango y'amazu yabo, aho bamwe bariko baranikira impuzu, izo mpuzu zikaba zifashe ku migozi n'utuntu twa kijambere dutuma umuyaga utazigurura.

Ibirabara ry'ivu ririko umufurege iruhande wubatse kijambere hakoreshejwe amabuye akase neza, eka n 'isima kugirango ayo mabuye afatane.

Inzu y'igorofa ndende igeretse gatatu ir'imbere y'ibiti vyiza birebire bisanzaye mugabo ikaba ikikujwe n'ikibuga kitagira ubwatsi na buke.

Uruhome rusize ibara ryera rukaba rushushanijemwo umwana ariko arasoma igitabo yicaye mw'ikinga ry'ibimuga.

Umwana ariko aratambuka, afise agacupa k'amazi, akaba ariko yegera bagenzibe, basutamye iruhande y'ishure.

Umuntu afashe agapapuro gakozwe nk'agasandugu kugira baze barashiramwo ibisate vy'ingwa vyasigaye.

Imiduga itatu ihagaze musi yigiti amashami maremare bigararagara ko iriko irondera agatutu nkuko tubona izuba ari ryinshi.

Urubaho rugizwe n'igipapuro cera kirekire gishushanijwemwo amasaha atandukanye yanditse mu rurimi rw'icongereza.

Ikigo c'uburezi cigisha abanyeshuri bafise ubumuga bwo kutavuga, rifise ibipapuro vyerekana ukuntu bacapa indome canke ibiharuro.

Impome zibiri zihuzwa n'inkingi isize ibaragera i buryo bw'iyo nkingi hari koibaho cirabura canditseko ibubamfu hakaba hari igipapuro canditseko ibintu vyirabura.

Iarabara ryagutse rirerire ry'ivu, ririmwo imiduga ihagaze, ku ruhande, inzu ifise urugo rukozwe mu biti n'ibindi bikoresho vya kijambere. Kurundi ruhande naho, hakaba hariyo inzu ifise umuryango w'ivyuma.

Aho abanyeshuri binjirira iyo bagiye kwishure hari umuryango ufise umusegetera ukozwe mu vyuma wuguruka uciwemo ku biri uwo musegetera ukaba ufashwe ku mpande hirya zose n'uruhome rukozwe muri sima.

Umufurege uri hagati y'ishure n'urugo ukaba usa nk'aho wuzuye umucanga biboneka ko ushobora kuba warazivye.

Umugabo ahagaze hagati y'ibiti vyinshi kimwe murivyo biti n'ikigazi umugabo yambaye ishati y'ubururu n'ipantaro yirabura

Ikigega c'amazi cubakishijwe amabuye n'isima kikaba gifise imiringoti ibiri umwe winjizamwo amazi n'uyundi uyasohora uyajana aho bashaka kuyakoresha.

Urubaho rwirabura rufise umwigisha ariko yigisha ibiharuro, ku banyeshure. Urwo rubaho rukaba ruhagaze ku ruhome rusa umuhondo.

Ikibaho cirabura canditseko n'ingwa yera, aho cerekana kugwiza no kugabura kw'ibiharuro bitandukanye, harimwo kabiri gatatu na kane.

Ikirere gisa neza cane kirimw' ibicu vyera n'ibindi vy'ubururu, kiri hejuru y'igisagara cuzuyemwo amazu meza ,maremare kand'asize neza.

Inzu irimwo imashini isubiramwo ivyandiko yera, irimwo umutaka utukura n'ibitabo vyinshi.

Igipapuro c'umuhondo canditseko n' ibara ryirabura kibwira abanyeshure amasaha, ivyigwa, ndeka n'umunsi bavyigirako, kimanitse kw' idirisha ry'ishure.

Umuganda w'ibiti vyumye bigize inkwi, biri mu kibuga kirimwo ivumbi, gihana urubibe n'inzu yubatse nk'amashure. Iyo nzu ikaba ifise imiryango y'ubururu.

Inzu ifise ibara ry'umuhondo ariko munsi bakaba hasize ibara ryirabura rifise amabuye arimwo n'isima ayikingira kumazi aca mumuvo uri iruhande yawo.

Inyubako y'amatafari ifise inzira isakajwe amabati n'inkingi zayo vyubururu. Imbere y'iyo nyubako hari ibibuga vy'umupira w'amaboko.

Amashure atonze ku murongo, yose yubatse co kimwe ariko akaba agenda akurikirana nk'aho ari ingazi. Ayo mashure akaba afise yose imiryango y'ubururu.

Injuw ifise akabati ku ruhome tarimwo ibitabo vyinshi iruhande y'akabati hakaba hariyo isanamu yerekana isi yose.

Ikibaho cirabura canditsweho n'ingwa ifise eibara ry'ubururu yanditseho iminsi n'amatariki atandukanye.

Ikibuga cuzuyemwo umucanga kirimwo utwatse ihirya nohino kiri imbere y'inyubako y'amashure aho igizwe n'inyubako zimwe zigufi n'izindi zigeretse.

Ishure ry'abana bato cane ririmwo utumeza n'udutebe duto duto tumwe tw'ubururu tundi tw'umuhondo hakaba ari no tundi tw'ugwata iraubisi.

Ishure ririmo udutebe duto two hasi dukozwe n'ivyuma n'aho bandikira h'imbaho zisize amabara atukura iryo shure rikaba rifise amadirisha asize ibara ry'urwatsi rubisi.

Abana bambaye imyambaro itandukanye amabara, bariko baraba kw'ishure ryubatse nkaho Ari isengero. Iryo Shure rikaba rihan'urubibe n'ibarabara ry'ivu.

Akabati k'imbaho gapanzwemwo ibitabo, amakaye y'amabara n'ingano bitandukanye. Ariko hakaba hariyo udupapuro tubiri dutandukanye n'ibindi twera turiko ikimenyetso ca republika y'Uburundi.

Igiti kirekire cane, gifise n'amashami maremare, kiri hanze y'urugo, ariko kikaba gishika indani aho hari iyindi nzu.

Abagore babiri bakuze bafashe mu ntoke abanyeshure babiri bavuye kw'ishure ry'abana bataragera kuja mw'ishure ribanza. Abo buntu bose bakaba bagiye mu modoka ijejwe kubatahana.

Icuma kirekire gikozwe nk'inzu, ku ruhande rumwe hariho ingazi ahandi naho abana bato bato bagenda bakicara hanyuma kikabamanura mu buryo buryoshe cane.

Igitabo cigisha ibiharuro ku banyeshure bageze mu mwaka wa kane w'amashure matomato, ico gitabo hejuru kikaba canditse gicavyeko idarapu ry'uburundi.

Ikigo c'amashure gifise inzitizi y'umusegetera w'ivyuma giherereyemwo abigisha n'abanyeshure bisa nk'aho bari mu karuhuko.

Inzu y'igorofa igeretse ifise ingazi ikozwe mw'isima iyo ngazi ikaba ifise inzitizi zikozwe mu cuma zitukura.

Intebe z'ishure zipanze ku murongo zegeranye cane bisa nkaho ziteguriwe kuzoshigwa mu kindi kibanza atari ico zirimwo, usanga bariko baraziharura.

Umujango usa nk'aho ari uwimbaho usize ibararigomba kwera ni wo winjira mu nzu ibikwamwo ibitabo abanyeshuri bagomba kuza barasoma kugira ngo bagire ubumenyi ubushasha.

Uruhome rurerure rw'amatafari rufise inkingi zubatswe n'isima ruriko impapuro zibiri zera zandikishijweho n'ikaramu y'ibara ryirabura, hakaba hariyo n'ikindi gipapuro bigaragara yuko catabutse.

Ishure rizwi cane mu gisagara ca Bujumbura, ishure rikaba ari irya kera, rikaba rizwi ku mazina ya Matutina. Iryo shure rifise inkingi, zifise amabara yera n'ayatukura.

Umunyeshure yicaye ku ntebe zitukura akaba ahindukiye asa nkaho ari kuraba kw'idirisha ryuguruye wo mwana yambaye agapira kera.

Inzu ifise ahantu bwira hare hare, ariko hagabura ivyumba bitandukanye, akaba ariho hantu ha mbere ubanza gushikira imbere y'uko winjira muri buri cumba n'umuryango wacu.

Ibumba rya kijambere ryerekana uk'umubumbe w'isi umeze kukigero gitonya cane gishobora gufatwa muntoke n'abantu.

Ikibuga c'umupira w'amaboko cagutse kiriko kigenderako umunyeshure umwe mugihe uwundi agihagaze iruhande. Icokibuga gifise amagoropfa manini hirya nino yaco.

Igiti kir'imbere y'inzira abantu bacamwo ikaba isakajwe n'amabati ahagatiwe n'inkingi z'ivyuma bitukura.

Abana b'abanyeshure bambaye imyambaro isa bose aho bambaye ishati z'ubururu abandi bambaye amapantaro, amajipo canke amabutura asa nk'ivumbi.

Abana babiri bariko bakoresha imashine ikoresha ubuhinga ngurukanabumenyi. Iyo mashine ikaba igizwe n'amabara abiri: iryera n'iryurwatsi rubisi.

Abanyeshure bariko bararyoherwa mu mwanya w'akaruhuko, bakaba bari hagati y'inyubako zigize amashure bigamwo, iryo shure rikaba rikikujwe n'ibiti vyinshi vyiza.

Ubwinjiriro bw'inzu aho buri muryango ufise icumba cawo, imbere yuko winjira muri ubwo bwinjiriro hari icuma kigabura umuyagankuba muri iyo nzu.

Abagore babiri bahagaze, bahagatiye abana benshi bicaye ku dutebe tugufi, abo bana bakaba bariko baraba imbonesha kure iri ku ruhome hejuru.

Akabati gapanzemwo ibitabo, vyose bishinze biri ku murongo vyegeranye cane. bimwe muri vyo bisa ubururu ibindi biratukura. Ivyo bitabo biragaragara ko ari ibitabo bishasha.

Abanyeshure benshi bariko barataha bava kw'ishure ishure rikaba riri musi y'umusozi urikibiti n'utwatsi twinshi.

Ibiti bizwi yuko bikunda gukura ahantu mu bugaragwa birebire bifise amashami asanzaye akaba anatanga igitutu gikwiriye.

Igiti gikikujwe n'ubwatsi butotahaye. Gihagatiwe n'amazu yera n'ayandi akozwe mu matafari ahiye.

Umukobwa yambaye agapira kerekana amaboko n'umugongo, afise imishatsi itandukanye n'abandi banyeshure bari mw'ishure rimwe, aho abandi banyeshure bafise imishatsi mike, kandi bambaye impuzu zisa umuhondo.

Ubwinjiriro bwiza cane bufise impande zose ziriko ibiti ubwatsi bwiza n'amashurwe hakaba hari ku ruhande rumwe ibendera ry'igihugu.

Ivyuma bibiri bishinze, bifise amashurwe abiri iruhande, aho kimwe muri ivyo vyuma kiriko ibendera ry'igihugu c'u Burundi ririko rirasamirana.

Ishure rifise ikibuga kinini cane kirimwo imodoka hagati ihagaze iruhande y'icuma kiriko ibendera ry'igihugu c'u Burundi, ico kibuga gifise ubwatsi hirya n'ino yabwo.

Imiduga itatu ihagaze hagati y'amagorofa abiri, ayo magorofa akaba yuzuyemwo abanyeshure bambaye imyambaro yera n'ubururu.

Igiti kinini cane, gifise amababi asanzaye, gitanga agatutu mu gihe c'izuba ku modoka zitandukanye, zose zigikikuje kugira zironke nya gatutu.

Inyubako y'amashure nini, igeretse rimwe, ifise inkingi z'ubururu, ikaba ifise n'ivyuma bikingira abantu ngo ntibagwe na vyone bisize ibara ry’ubururu.

Inzu biboneka yuko ishaje, ifise icuma kimanitse musi y'amabati y'iyo nzu, iyo nzu ikaba ifise igiti gisa nk'icimisoma kiri inyuma y'iyo nzu.

Amazu abiri arabana iri imwe isakajwe amabati yera iyindi ikabisakajwe amabati yirabura izo nzu zose zubatswe mu bwoko butandukanye, ariko zubakishijwe ubuhinga bumwe.

Umuryango wuguruye ukozwe mu cuma ufise ibara ry'ubururu ukaba uri ko impapuro biboneka yuko zakataguritse zanditsekoigiti giri c'abanyeshuri n'amazina yabo.

Ikibaho cirabura canditseko urutonde rw'imperekeranya ,zimwe muri izo mperekeranywa akaba ri, zwe ,nshe, bw, fye, vye, na fye.

Ubwinjiriro bw'ishure, bukozwe n'imiryango y'imbaho, izo mbaho zikaba zifise ibiyo biriko impapuro bamaditseko.

Urubaho rwirabura rwanditseho n'ingwa, ikibazo c'ikirundi, aho bariko basaba kwimura insomerwa; insomerwa ikaba ivuga ngo :" Ngendakumana na Mpundu bararyamye ".

Inzu yubatse mu buryo butangaje, igeretse rimwe, ikaba yubakishijwe amatafari ahiye, aho ifise inkingi n'amabara yera ku mpande n'imbere yayo.

Ishure rifise ikibuga kininiya cane kirimwo umucanga n'icuma kiriko ibendera ry'igihugu c'u Burundi hagati, hari abanyeshure bariko baratambuka barengana hirya n'ino.

Ikibuga kimeze nk'ubugaragwa kirimwo ibiti bifise imizi miremire cane kandi bifise n'amashami aduga hejuru cane, ico kibuga kikaba kiri hagati y'amashure.

Abantu bicaye ku nzu y'ubucuruzi, bose bambaye impuzu zisa; aho bambaye hasi ubururu, hejuru bambaye amashati yera.

Inyubako yubatse neza ifise ibara ry'umuhondo amadirisha n'imiryango vyirabura, igeretse gatatu kandi isakajwe amabati.

Igiti c'icuma kiri hagati y'amazu akikuje ico giti, kiriko ibendera ry'igihugu c'u Burundi, hirya n'ino y'ayo mazu hakaba hariyo uduti n'utwatsi dutotahaye.

Inyubako y'amashure ifise aho abanyeshure baca mu kugera binjire mu mashure yabo aho hantu hakaba hafise intambuko ziduga zitatu.

Umuntu arikagendera musi y'igiti kiri ahantu mu kibuga kirimwe ibiti nk'ivyo nyeneye birebere bisanzaye b'ikenya ariko ifise imizi irondera amazi ikure kubera ko hasa nko mu garagwa..

Ishure rifise intebe zikozwe n'ivyuma n'imbaho zirambitse hejuru kugirango abanyeshure bashireko amakaye yabo mu gihe bandika amasomo.

Idirisha rikozwe n'ivyuma, bishinze ku murongo n'ibindi bike, bikikamye ,rifise ibiyo vyamenetse hamwe na hamwe ariko ibindi bikimeze neza.

Ishure ririmwo abanyeshure benshi bari mutugwi bisa nk'aho bari mu karuhuku rifise abandi bantu batatu bari ko bararica imbere bigaragara yuko atari abanyeshure.

Inyubako y'amashure, niniya, ifise igice co haruguru, ari igorofa igeretse gatatu, hanyuma igice co hepfo kikaba ari ishure ritonya, rigufi, ariko rirerire.

Ikibaho co mw’ishure, cirabura, kiriko imperekeranya zikurikira: zw,sh,mbw,vy, mvy, fy na nta.

Amabendera abiri, ahagaze imbere y'inzira y'abanyamaguru yubatswe neza n'amatafari ya kijambere amwe yera n'ayandi afise ibara ritukura.

Akayira abanyeshure bagenderamwo, gahuza amashure atonze ku murongo; hakaba hari n'intebe y'ivyuma ariko ifise imbaho abanyeshure bicarako, bakanandikira ko mw'ako kayira.

Imodoka nini ijejwe gutwara kw'ishure abanyeshure canke kubatahana, ihagaze hagati y'uruhome rw'amatafari hamwe n'ikibuga c'umupira w'amaboko.

Inzu y'igorofa, ndende, igeretse gatatu; ifise amabara y'umuhondo n'ayatukura, isakajwe amabati atukura co kimwe nk'inkingi n'imiryango yayo.

Imodoka ihagaze musi y'igiti kirekire, ahari agatutu, iruhande y'ico giti hariyo inzu yera ikozwe mu vyuma, n'indobo irimwo amazi yo gukaraba.

Ibarabara ry'ikaburimbo rica iruhande y'amashure abiri afise inyubako zibiri zirabana hagati yaho hariho ikibuga cuzuy'umucanga.

ibiti vyiza bisanzaye kandi birebire bitanga gatutu ahantu biboneka y'uko ata vyatsi canke ibiti vyinshi bihari iyo si biriko ikaba yumagaye.

inyubako zibiri zisakaye muburyo butandukanye zubatswe muburyo butandukanye zirabana ziri ahantu hari ikibuga kinini kitagira ubwatsi na bumwe

Ubwinjiriro bw'ishure rizwi cane, ryitiriwe mutima mweranda, bufise aho winjirira haruguru n'ahandi usohokera hepfo.

intebe zikozwe mumbaho zipanze neza kuburyo abanyeshuri bazicara kari babiri babiri zose zipanze ziraba ikibaho cirabura

igiti kirekire kiri nyuma y'inzu biri munsi y'ikirere ciza kigizwe n'ibicu vyera n'ibindi vy'ubururu bikaba biteye igomwe kuraba

Inzu ifise amabuye yikingira mu gihe haje umwuzu rira canke igihe isi iri musi yaho irikiranyika bigaragara ko ahanu hari amabuya yikingira hari ko haragenda hatandukana.

Umuryango usa nk'aho ari imiryango itatu, ariko uwuguruka n'umwe muri iyo miryango yose ibiri ihagatiye wa wundi wuguruka uriko impapuro zatabaguritse, kandi ikabisize ibara rimwe.

amazu abiri maremare agabuwemwo ku biri n'amabara yera na yandasa nkicondo ahuzwa n'inzu iri hirya cane yayo

ikibaho canditseko ibibazo vyerekeye ibidukikije ikibazo cambere kikaba kibaza ingaruka zoguca ibiti canke kubiturira cane birengeje

Ibarabara ryivu ririmwo imiduga ihagaze ku ruhande iryo barabara rikaba riduga i ruhande y'inzu y'igorofa ndende ibirimwo amabara yera na handi hari amatafari.

Amasahani y'amabara atandukanye yubitse ku meza ndende y'imbaho. Ayo masahani afise amabara yera, urwatsi rubisi, ubururu n'irindi ritukura.

Amashure afise inkingi ,zubatswe n'amatafari ahiye, akaba afatanijwe n'isima, ayo mashure arateye igomwe kandi akaba komeye cane.

Intebe z'ishure abanyeshure bicaramwo mu gihe bariko bariga, zifise ingano zikoze ugutandukanye n'amabara atandukanye, inyuma yazo hakaba hari ububati bubikwamwo ibikoresho.

Ikibaho kiri imbere canditseko integanyabihe yuko bazokwiga ivyigwa iminsi bazovyigirako, amasaha bazovyigirako kanatsinda n'igihe bazobibarizwako.

Inzu isakajwe amabati y'amabara atandukanye ikikujwe n'ibiti birebire ikaba ifise utugomero tw'amazi ku ruhande rwayo.

Inzu isize ubururu n'ibara ry'umuhondo ifise imiryango n'amadirisha bisize ibara risa niry'igicondo rikaba iyo nzu ikaba ifise udutoboro hejuru twinjizamwo umuyaga.

Ikibuga kigaragarako cumye cane, kirimwo umucanga mwinshi, ibiti biri hirya cane, bikaba vyegereye amashure ah' abanyeshure bigira.

Inzu yubatse mu buryo bugomba kumera nk'umuziringi, ikaba yubatse nk'igorofa, ifise umuryango ukozwe n'ivyuma vyera.

Inzu irimwo utubati twinshi tw'ivyuma twuguruye, tukaba dukoraniyemwo imiganda y'ibitabo vyo gusoma.

Utuzu tubiri twa kijambere ariko dusakajwe n'utwatsi co kimwe nk'inzu za kera, ziri iruhande yaho abantu baca hariho amabuye ya kijambere atuma ata vumbi riza.

Abantu bariko baratambuka imbere y'inyubako umwe afise imishatsi myinshi uwundi yambaye ikirato cirabura, umupira wirabura n'ipantaro y'ubururu.

Ishure risakaje amabati yera, risize n'ibara ryera ryanditseko hejuru ko ari ishure ry'imyuga ryisumbuye, mu ndome zinini kandi zirabura.

Ikibuga kirekere kirimwo ubwatsi umucanga ibiti bitandukanye kikaba ari co abanyeshure bakoresha mu kuruhuka hagati y'ivyirwa vyabo.

Abana bari mw' ishure, bariko bariga bakurikirana umwigisha batekanye; bose bakaba bambaye impunzu zisa: hasi ubururu hejuru izera.

Ibarabara ry' ikaburimbo rica imbere y'inyubako yera isakajwe amabati ikaba ifise imyugariro ibiri minini y'ubururu.

Umwigisha ahagaze iruhande y'urubaho rwirabura umuryango w'ishure wuguruye abanyeshure bakaba bariko barandika ivyo rikaravuga abanyeshure bambaye imyambaro y'ubururu hasi ni n'amashati yera hejuru.

Amagorofa maremare ageretse gatatu agabuwemo hagati n'igiti c'icuma kimanitse ko ibendera i ruhande hakaba ari imiduga ihagazeho.

Inzu yigorofa igeretse gatatu, ifise imiduga imbere iri ahantu hari ibiti imbere yaho hakaba hari umucanga canke ivumbi ryinshi.

Intebe z'abanyeshure zipanze ziraba ku kibaho imbere y'ikibaho hari intebe zitatu zifise imeza ishasheko igitambara c'ubururu nazo ziriko zirabana n'abanyeshure.

Isandugu yirabura iteretse kwisima ikaba yegamiye uruhome rwumuhondo, hari hejuru yaho utwuma tuyikingiye twubururu.

Mu mucanga mwinshi cane, hari ibiti bine vyonyene, bihagaze kimwe kimw'ukwaco bigaragara ko ar' ibiti bidakenera amazi menshi kandi bishobora kwihanganir' izuba.

Aho inzu isa n'aho ari ngufi cane iherera, niho hatangurira ikibuga kirekire cuzuyemwo umucanga, gifise n'igiti ku nkengera yaco.

Igiti gifise amababi asa nk'ayumwungu canke umusoma kiri iruhande y'inzu imanitseko hejuru munsi y'amabati ikintu gikora mwipine ry'imodoka.

Ibiti birebire bisanzara cane bigatanga igitutu gikwiye, bifise n'imizi iranda cane igashika kure n'aho ya mashami yayo atagera.

Inzu y'igorofa igeretse gatatu ndende cane ifise inkingi zikikamye n'izindi zihagaze zera, imiryango n'amadirisha navyo akaba ar'ubururu.

Mu mujyango usa nk'ivyondo uriko igipapuro canditseko amazina y'abanyeshure n'ibintu vyandikishije ingwa vyerekana umwaka w'ishure uwariwo.

Inyuma y'umuryango w'ishure wera, hari ahabitse ingoma, imbaho n'ibindi biti, Iruhande y'ivyo biti n'ingoma hakaba hari ikibaho cirabura.

Ishure rikozwe n'amatafari ahiye, ryubatse neza, rikaba ririmwo intebe z'abanyeshure zipanze neza, rikaba risize n'amarangi mashasha.

Inyubako zera zisakaje amabati. Ziraba ahari igiti c'icuma, kimanitseko ibendera ry'igihugu c'uburundi, ririko rirasamirana.

Ikibuga c'umupira w'amaboko kiri iruhande y'imodoka yera. Iyo modoka ikaba ihagaze iraba inyubako y'igorofa igeretse gatatu.

Inzu irimwo intebe zikozwe mu biti hakaba hari yo imwe muri zo ifutswe. Ikaba ifitse n'akabati karimw ibitabo bigerekeranye ari vyinshi.

Urubaho rwirabura ruri ku ruhome rwandikishijemwo ingwa, aho bagabuye ivyigwa, imisi n'amasaha bavyigirako.

Umugozi uri munsi y'amabati afashe ku nzu hamwe n'inkingi z'ivyuma, wanikiweko impuzu z'ubwoko butandukanye n'igipapuro canditse k'ibintu .

Imiduga igera kuri itatu iriko irabana n'inzu y'igorofa ndende, aho yinyegeje musi y'igiti kimwe kugirango yirinde ubushuhe bw'izuba.

Abanyeshure bari imbere y'amabenderabiri ibendera rimwe niryo igihugu c'uburundi irindi ni iryo umuryango w'ibihugu bigize inama y'ubuseruko.

Umugabo, ariko agendera mu nyubako yo hejuru hasi hakaba ari izindi nyubako zisanzwe zigufiinya hagati y'izo nyubako ngufi n'iyinyubako y'i gorofa hakaba hari ikibuga ata na kime kirimwo.

Inzu y'igorofa nini cane ndende igeretse gatatu iri imbere y'ah ari ibarabara iryo barara rikaba rigabura iyo nzu n'ikibuga c'umu bipira w'amaboko.

Umuryango wuguruye buhoro utuma ubona amatafari akikuje ishure ,intebe abanyeshure bicarako eka n'ikibaho cirabura imbere.

Abana batanu bahagaze mw'igorofa hejuru; bane bakaba bambaye impuzu zisa z'ubururu, uwundi akaba yambaye izindi zisanzwe, Hakaba hariho uwuri hasi bariko baravugana, nawe yambaye iz'ubururu.

Ibarabara ririmwo ibinogo vyinshi ryanamezemwo ubwatsi, rikaba rifise hirya nino amazu arihagatiye.

Ikimenyetso kiri hanze y'ishure, ryitiriwe umarayika Gaburiyeri, kiri imbere y'igiti kirekire c'ikigazi, aho ushobora kubona ibarabara, n'umwugariro w'iryo shure.

Inzu ntoyi yubatswe mu matafar 'ahiye isakaj'amabati, ifise amadirish 'abiri yirabura n'umuryang'utukura, iyo nzu ikaba ir'imbere y'ahantu har'umucanga n'umusenyi mwinshi.

Impuzu zitandukanye zanikiyeko umurongo aho zifatishijwe ku mugozi n'utuntu twa kija mbere tuzigumirishaho n'igihe hari umuyaga, jo muzu biraboneka yuko zifise aho zajojotereye hatose.

Imodoka zipanze ku murongo, zose ziriko zirarabana niziri kurundi ruhande hirya yazo, aho hari imwe yonyene ifise amabara yirabura n'irindi rigomba kwera iriko iraba hagati yazo.

Ishure ririmwo intebe abanyeshure bicarako, zipanze ku murongo zose ziraba imbere ahari urubaho n'umuryango vyirabura. Aho kuri ico kibaho nyene hakaba hariho n'aho mwigisha yicara.

Intebe ndende zicarako abanyeshure mugihe bariko bariga izo ntebe zikaba ziri mw'ishure zifise inkingi zikikamye nizindi zihagaze zera

Abana babiri, umwe mugufi n'uwundi muremure cane bariko bagendera inyuma y'inzu ahari imyugariro y'ivyuma isa nk'icondo.

abana batanu bahagaze bari mw'igorofa hejuru handitseko e bakaba bahagaze baraba uwundi mwana ari hasi na we yambaye nkabo

Inzu y'igorofa ifise amabara yera n'ayandi y'amatafari. Ikaba ihagaze imbere y'igiti kirekire gifise amashami magufi.

Amashure afise amabati y'ubururu, inkingi z'ivyuma z'ubururu, yose akaba afise imiryango igomba kwirabura. Ariko amashuri ubwayo yoyo asize ibara ryera.

Igiti c'icuma gihengamye kiriko ibendera ry'igihugu c'uburundi gihagaze i ruhande y'ikindi giti ata bendera kiriko, ariko coco kigororotse ivyo biti vyose bikaba bisize amabara y'ubururu.

Inzu y'igorofa ndende ifise umuntu ariko ayica musi, bisa nkaho yambaye umupira wera n'ipantaro y'ubururu.

Umuryango ugomba kwirabura ufise igipapuro gitabutse munsi ukaba wegamiye uruhome rw'amatafari ahiye.

Ikibuga kirekire kirimwo ubwatsi ,hakabamwo ibinogo birimwo ivyondo ,n'amabuye mato mato, bikaba biri hagati y'amazu ari hirya n'ino z'ico kibuga.

Agasozi gato kari ahantu bimba amabumba bakanakoreraho amatafari; Kari haruguru y'ahantu hari isi imeze nk'ingazi ariko iriko ubwatsi butotahaye.

Abantu batatu bari hamwe, babiri muri bo bicaye ku mucanga wera, hanyuma uwundi na we akaba ahagaze araba ahari ubwatsi n'ibiti vyiza.

Abana bari mu migwi itatu bahagaze mu kibuga c'umupira w'amaboko bariko bakina umukino wo kwirukanka bagera aho mu ikibuga giyerera bakagaruka bakaha uwundi muntu akantu yirukanza.

Ibiti bitonze ku murongo, bitotahaye birebire kandi bisanzaye, bitanga agatutu imbere y'ishure ririmwo abanyeshure bakiriko bariga.

Abantu bicaye ku ntebe zitonze, bariko bakurikira ibiriko bibera mu nyubako ifise ameza abiri imbere, ariko abantu bane bane.

Abanyeshure ba kaminuza batatu, bariko baramwenyura bafise ibikoresho bikoresha umuyagankuba bihujwe n'intsinga n'akantu gafata umuyagankuba w'izuba.

Umwigisha w'umudimudimu, ariko araba uko umunyeshure wiwe w'umwirabure yakoze ikirato, nyimba ari neza canke bidakwiriye.

Abana bambaye impuzu zitandukanye, bose bicaye ku ntebe umwumwe wese yiwe, bariko barandika bacecetse, biboneka yuko bariko bakora ikibazo.

Abantu bambaye impuzu z'amabara y'ubururu bariko bakoresha ibyuma, ibyo byuma na byo bikaba bikoreshwa mu muyaga nkuba.

Umuntu yega ivyoguteka, ariko atunganya ivyo gufungura ku buryo bisa neza kw'isahani bikajohera n'ubabiraba.

Imashine zera zikoresha ubuhinga ngurukanabumenyi, ziriko zikoreshwa n'abantu bicaye baraba hirya n’ino, hariyo n'abandi inyuma yabo bahagaze, kugira ngo bakurikirane ivyo bahawe.

Abanyeshure babiri ,b'inyuma bambaye imipira yera ,bafise imishatsi myinshi, kandi bicaye bagaramye nk'aho ari abagore bafise inda.

Umunyeshure, afise ibiganza vyiwe ku meza, ariko afyonda yandikisha imashini ikoresha ubuhinga ngurukanabumenyi.

Umuganga mukuru yambaye agafuka munwa ariko yigisha abandi baganga b'abanyeshuri ukuntu batera inshinge akoresheje ikintu kivumbye nk'umuntu.

Abantu bicaye ku murongo ari benshi, bamwe baraba hirya abandi baraba hino. Bose bariko bakoresha imashine zera zikoresha ubuhinga ngurukanabumenyi.

Umugabo yambaye impuzu z'ubururu ariko akoresha imashini ifata icuma, aho ikindi naco ariko agikoresha mu kwinjizamwo ikindi cuma.

Abanyeshure batatu, bambaye impuzu z'umwuga, z'ubururu, bariko bakoresha imashine igondamika ivyuma, ikabigira uko ukeneye kubikoresha.

Abantu babiri bafasha kantu mu ntoke munsi y'ako kantu bafashe akaba hari isaha niy'icuma biboneka yuko bariko bagira ubushakashatsi.

Abantu basanka abanyeshure bakuze bigaragara yuko yoba ari muri kaminuza bose bariko baraba imbere abo bariko baraba umwigisha.

Umunyeshure w'umwigeme afise imishatsi yirabura, yambaye n'impuzu yirabura, yicaye ku ntebe y'ikibaho aho ariko yandika ku mpapuro z'urwatsi rubisi akoresheje ikaramu yirabura.

Inyubako nziza cane, ndende, igeretse gatatu; ifise ibiyo vy’ubururu, amatafari abikikuje, n’ayandi mabara asa nk’urwatsi rubisi n’ayera.

Umugabo yambaye impuzu z'ubururu, afashe icuma mu ntoke, gikoreshwa mu kubaza no mu kuringaniza ibiti canke imbaho.

Abanyeshure biga mu mwuga w'umuyagankuba, bicaye ku ntebe bose batonze bariko bakoresha ivyuma bikoresha nya muyagankuba.

Abanyeshure bari mw’ishure, bose bicaye bariko baraba imbere; umwe muri bo akaba afashe imenyeshakure ariko arasigura.

Imashine y'imboneshakure, iriko ifata amasanamu y'urubaho rwera n'imeza iri imbere yayo, iriko imashine ikoresha ubuhinga ngurukanabumenyi.

Imashine yerekana amashusho, ikayakubita ku ruhome, iriko ikoreshwa mu kwigisha abanyeshure bicaye mu ntebe, bariko bakurikirana umwigisha.

Abantu babiri umwe yambaye ubururu n'uwundi yambaye umuhondo, uwu muhondo akaba afashe mu minwe imashine ikoreshwa mu gusudira ivyuma ikoresheje umuyagankuba.

Abigeme batatu, bari kumwe n'umusore umwe, bafashe ivyuma, bakaba bariko bariginira igikorwa bariko barakora, kubera ko bose bariko baramwenyura.

Abanyeshure biga imyuga bambaye impuzu z’ubururu, aho babiri bariko baraba umwe muri bo, ariko akoresha imashini ikoreshwa mu gushona.

Umugore yambaye akantu kera mu mutwe n'ikoti yera, akaba afashe mu ntoke imashine irimwo ibiharuro. Ahagaze ahantu hari uduti dutonya twinshi cane.

Umuntu ariko arashushanya, afise ikaramu ikora ku mashini asubiramwo ibishushanyije mu mashini yindi imbere y'iwe, ikoresha ubuhinga ngurukanabumenyi.

Abagabo bane bahagararanye, umwe muri bo akaba yambaye umwambaro muremure wera, uwundi uwirabura, uwundi uvanze amabara, n'uwundi yambaye ikoti ryirabura.

Umugore atwenga neza yirabura yambaye ibintu vyera gusa afashe muntuk'isahani iriko inyama itukura n'utundi tuntu k'uruhande tuyikikuje.

Abanyeshure bambaye impuzu zitandukanye ,bicaye bariko barandika ,nkaho boba bariko bandika ivy 'uwurik'arasoma ,cangwa bariko barakora ikibazo ,abo banyeshure bari mw' ishuri rifise ikibaho cera.

Umuntu yambaye umwambaro w'ubururu, yunamye afashe imashine, aho ariko agerageza gucamwo kubiri icuma kirekire cane.

Umwana asa nk'uwuryoherewe no gusoma igitabo gifise ibara ryera co kimwe nk'uko yambaye akaba hagatiwe n'abandi bana batatu bigaragara yuko baryohewe no kumona, ariko arabasomera.

Abanyeshure biga ivyumuyagankuba bambaye amataburiye yubururu bakaba bafise n'ibikoresho bipima umuyangankuba.

Abaganga babiri bahagaze imbere y'imeza ah'abandi bantu batandukanye na bo bariko barabaraba bagerageza kuraba ko bobapima canke babaha ibipapuro bihimiriza intumbero yabo.

Abantu babiri, bose bambaye amarori yijimye n'impuzu z'ubururu, umwe muri bo, akaba afise imashini muntoke ariko akoresha mugusudira.

Abantu babiri bambaye impuzu yera n'uwundi umwe yambaye iyisa n'urwatsi rubisi, bafise imbere yabo ibintu bigaragara ko ari ivyo guhimiriza abanyagihugu. Kandi abo bantu bakaba ari abaganga.

Indani mu nzu hasi hashasha amatafara y'ikizungu arimwo utuntu twirabura nandi mabara yera ku ruhome, naho hakaba ari umuryango wera n'ayandi matafari akikuje y'ikizungu na yo yera.

Abagabo babiri barahagaze, hagati yabo har' imeza irik' ivyuma, umwe murib'akabafis'imashine iriko irasudira, uwundi nawe akaba arik'araraba nk'umuhagarikiye.

Abantu bane bari mu nzu ikora ibintu vy'ivyuma bambaye impuzu z'ubururu ,bose bakaba bariko barafasha kugira ngo bakore umwugariro w'ikizungu wirabura.

Abantu batatu bariko bakoresha imashine y'ukubaza y'ikizungu, iyo mashini ikaba isize ibara ritukura umwe muribo akaba ariko acishamwo igiti.

Abantu bariko bakoresha amamashine y'ubuhingangurukana bumenyi bose umwe umwe wese afise imeza yiwe ikabiriko imashine zitandukanye zikora ibitandukanye.

Mwishure indani aho ubona intebe ziraba kukibaho ikibaho cera kimanitse kuruhome rusa n'umuhondo iruhande yidirisha

Abantu batatu umwe yicaye abandi babiri bahagararanye bambaye imipira y'indani igomba gutukura n'ibindi bintu hejuru bisa n'ubururu.

Abantu bane, bicaye ku meza y'icuma, bose bambaye amakoti y'ubururu, bakaba bafise ikaye bariko barandikamwo.

Ivyuma bitandukanye mu ngano mu kuntu bisa uko biteye vyose ari ko bikaba bikoreshwa mu gupima canke mu kubaka.

Inzu y'igorofa ifise amatafari ahiye, ku mpome zayo, inkingi z'umuhondo, amadirisha y'ubururu; hakaba hariho n'abantu bayegamiyeko, abandi bayica iruhande.

Abantu batanu bari mu cumba kimwe, bane muribo bafise ivyuma bifata amasanamu, abandi ibifata amajwi, bakaba bariko babikorera umuntu yambaye ivy'ubururu.

Abagabo babiri bahagaze batembera hagati y'intebe n'imeza zicayeko abantu bariko bakora ivyerekeye umuyagankuba n'ibikoresho birambitse kuri izo meza.

Abantu bicaye ku meza izunguruka bose bigaragarako bariko barakurikira uwuriko aragirisha ikiganiro canke inama barimwo muri bo hakari abantu bakuze bisumbuye.

Abantu batatu barahagararanye bakikuja imeza iri ko umuringoti uwo muringoti ukabaufashwe n'abakobwa babiri na yo umuhungu akaba afise mu ntuki ikintu ki ukata.

Abantu benshi, bariko barakora imirimo itandukanye, ariko bikaba basa nk'aho bakora muvyerekeye guhindura canke kugondamika ivyuma.

Abantu babiri bahagaze baraba uko igikorwa cabo kiriko kiratunganwa n'imashini bafashe mu ntoke, aho umwe ariko arahagarira uwuriko arabikora.

Abantu bambaye impuzu zisa z'ubururu, bafise ibikoresho mu ntoke bisa nkaho bariko baragerageza gucomeka canke guhuza ibintu vyo tuma umuyaga nkuba utembera neza.

Umuntu yambaye ishati y'ubururu ariko akoresha imashine ikoresha ubuhinga ngurukana bumenyi, iyo mashini na yo ikaba icometse ku kintu gifise utwuma dufatanye n'umuhora wirabura uduga hejuru.

Umugabo yirabura yambaye impuzu z'ubururu bisa nkaho ariko agerageza kurehesha ibisate bitatu vy'ivyuma bikomeye uwo mugabo akaba yambaye n'ibintu bimukingira mu ntoke.

Abazungu babiri umugabo ubundi n'umugore barahagaze hanyuma abasigaye bose b'abirabure bakaba bicaye bikaba bisa nk'aho umugabo ari ko yigisha abandi umugore n'a w arikabaza ikibazo.

Abantu babiri bambaye imuzu zera bafashe icuma mu ntoke gisa nk'aho kirimwo umwavu uriko usukwa mu kanta ukabonerana gasa nk'ikirahuri.